Kudala sisakhula, abantwana abancinyane bebengakudingi ukuthi baze bahanjiswe esikolweni, kodwa ogogo bebehlala labo phansi babaxoxele inganekwane ezithile bona belalele.

Abantwana besikolo baseclassini bahlezi ezitulweni ezilombala oyisibhakabhaka loluhlaza amatafula abo alemibala emithathu imibala leyi kuyiyo etholakala kuflag yelizwe lwaseRwanda

Kulabomama ababili esigabeni sakithi asebebone ukuthi kungcono baqoqe igenge yabantwana encinyane le engakaqalisi isikolo. Babe beyenza imidlalo ehlukeneyo ukuze bethi beqala isikolo sebehlakaniphile.

Ugogo udlala labazukulu bakhe, banengi kakhulu okumangalisayo. Abanye bamile, abanye bahlezi kuthi abanye baqotsheme njalo. Bagqoke impahla ezilombala ehlukehlukeneyo nje.

Omama ababili badlala labantwana becresh imidlalo etshiyeneyo ugqoke impahla ezilembala ekhanyayo kodwa ioyunifomu ikhanya yileyi eleyembe elithanga lebhulugwe eliyibhakabhaka.

Ugogo udlala labantwana besikolo. Bayahlabela ingoma ezitshiyetshiyeneyo. Ngalesi sikhathi kukhanya bahlabela emayelana ngokubamba ikhanda ngoba wonke umntwana wenze into efanayo.

Kusekilasini yabantwana abekhiretshi. Umbalisi umile phakathi laphakathi. Ugqoke ibhatshi elimhlophe kanye lezicathulo eziluhlaza. Kuthi abafundi bahlezi nje emaceleni emabhentshini begqoke ama yunifomu ayisibhakabhaka. Emdulini kunanyathiselwe imifanekiso ehlukeneyo.

Abantwana base Rwanda basekilasini yokufunda. Amatafula abo alombala we (flag) yalelilizwe . Umbalisi wabo usekhoneni nje letafula yakhe kunye lesitulo. Ugqoke ibhatshi lakhe nje elimhlophe.

Abantwana besikolo sebetshayisile bakhanya baphuma munye ngamunye ethwele isikhwama sakhe. Sebengena umgwaqo bekhangele emizini yangakibo. Abanye bagada izimota kuthi abanye njalo bahamba ngenyawo.

Abafundi bayaphiwa ukudla ezikolo. Esikhathini esinengi kuyabe kuyisitshwala esilendumba loba ilambazi. Lokhu kuyenzelwa labo abafunda behlala khatshana ukuthi nxa besuka bangafiki belambile ngekhaya.

Ekilasini kulomduli wokubhalela umsebenzi wabafundi. Kubhalwe ngamatshoko amhlophe, wona umduli upendwe ngokumhlophe kwezinye indawo awuplastwanga, yizitina nje ezibomvu.

Ugwalo lwezifundo zenombolo eleprayimari, ludwetshwadwetshiwe nje okuyimizilazila okwemibala ehlukahlukaneyo ngapha kubhaliwe njalo ngamabala.

Umnyaka nxa usuphela ezikolo ezezinga eliphansi khanye lezezinga eliphezulu kuyayenziwa umdlalo lapho kuphiwa abaqheqhetshe kuhle ezindaweni ezithile izipho. Kuyabakhona umgido sibili uthole abantu bekholisa.

Lapha kusemdulini wokubhalela kubhalwe inombolo ezihlukeneyo ngamatshoko amhlophe kutshengisela ukuthi lapha kuyabe kuyisifundo senombolo esifundwayo.

Kwesinye isikhathi ukuze sinanzelele ukuthi lapha kungabe kuyi khireshi kumbe ikilinika. sibona ngokuyabe kubhalwe ngaphandle ngakho lapha kufanekiswe okungopopayi okutshengisela ukuthi yindawo yokufundela abantwana abancane.

Abantwana besikolo kukhanya bebefunda ngesifundo sesikhathi ngakho umbalisi uthe eqeda wabhala izikhathi ezitshiyeneyo edwebile njalo lamawatch wanamathisela emdulwini

Ngesikhathi sekhefu esikolo , abantwana bayagijima bagcwele indawana yonke bayadlala luthuli , lothudlana , kuthi abanye njalo bazihlalele eceleni komduli besidla imphako yabo ababuye layo ngekhaya

Ingwalo ezintathu zibekiwe phezulu kwethafula ,ingwalo lezi ngezolimi oluthile .Zifundisa abafundi abasezingeni logwalo lwesithathu.

Kusesikolo lapha amaflegi amabili ayaphephezela emoyeni kuthi indawana yonke kuhlanyeliwe iloni kubukeka kukuhle. Amakilasi lawo akhanya ahlanzekile afulelwe ngama asibhestazi alompala oluhlaza.

Esikhathini esinengi izikolo zonke kungabe kuprimary kumbe kuse Secondary kuyabe kulendawo ebhaliweyo ukuthi izethekeli zipaka ngaphi izimota zazo

kudala abantwana besikolo bebesithi bengaphuza ufice sebevalelwe egedini sebemile ngaphandle kodwa kumele abakwenza ngabezezifundo kumele benanzelele ukuba abanye abantwana ikakhulu emakhaya bayabe behamba imango emide besiza esikolo

Isikolo sikhanya sihlanzekile okumangalisayo, sihlanyelwe utshani obuluhlaza obucecisileyo. Kuthi sona isakhiwo sipendiwe kwezinye indawo ngombala omhlotshana. Kwezinye indawo njalo yizitina ezibomvu.

Umbalisi ulabafundi ababili asele labo isikolo sitshayisa. Uyabancedincedisa kokunye okuthile abangakuzwisisiyo ku computer. Phela bakhona abafundi abathathela ezingeni eliphansi ngesikhathi sezifundo.

Izikolo ezinengi ze primary ziyabe zilamaluba ahlanyeliweyo nje acecisileyo indawana yonke. Kubesekusiba lalapho okutholakala khona amanzi, kulezinsuku sekwaphucuka, akusekho izibhorane, sebafaka okubizwa kuthiwa ngama jojo, okokuthi amanzi bavula empompini kuphela.

kulezinsuku kulezimfundo zababafundi laba abezinga eliphansi ebe primary sezihlala ziqhuquzelwa ukuthi abafunde ngokwenza hatshi ngokwengwalo kuphela ngakho umbalisi ubathethe wayaba fundisa ngokuhlanyelwa kwezihlahla bekhangele okwenzakalayo

Izifundo ezitholakala ema university zihlukahlukene kakhulu. Ezinengi zakhona kulezi insuku, ngeziphathelene lemisebenzi yezandla. Kungabe, kuyikukanika, ukuthunga loba ukubaza.

Abafundi nxa besenza kuhle esikolo betshengisela inqubekelaphambili kuyaba lezethekeli ezisuka phezulu kwezezifundo zizovakatshela zibona umsebenzi abawenzayo.

Iqembu labafundi elakhetha ukufundela izifundo zokuyahlala egemu. Egemu kulapho okugcinwa khona inyamazana ezehlukeneyo. Ngakho yikho sibona bethathele umpikitsha phambi kwesithombe sendwangu.

Umsebenzi wokuthunga awukhetheli ukuthi ungowesifazana kumbe ungowesilisa, ngakho yikho sibona abantwana besikolo abangabafana bewenza lowo msebenzi. Bayabe bekwazi ukuthi bazazincedisa empilweni ngokuya kwesikhathi sebeqeqetshile ekuthungeni.

Kulezinsuku abafundi nxa besenza isifundo eseScience. Kungaba yisiphi sakhona ngoba zinengi zihlukene. Nxa besiya elab kuleyo ndawo okufundelwa khona, kumele bazithole belempahla ezifanekelikeyo ukuze bavikeleke entweni ezihlukeneyo.

Abafundi abayenza isifundo sokuba ngo plumber, bagqoke amawovolosi alombala oyisibhakabhaka esijiyileyo, kuthi emakhanda abane bakhona bagqoke ingwane eqinileyo okuthiwa yi helmet, ilombala olithanga

Umfundi ongumfana ogqoke ibhatshi elilemikhono emfitshane elilombala oyisibhakabhaka kukhanya ubambabamba insimbi elombala oluhlaza uyakanika

Abafana ababili bagqoke amawovorosi ayikhakhi. Babamba bamba umtshina abawulungisayo. Abafana laba basakhula, basasezifundweni ukuthi baqeqetshe ukulungisa imitshina.

Umfundi okhanya efundela okokutshisa izinsimbi, umile lapha ugqoke iwovolosi elomba oyinevi. Uphethe izinsimbi zakhe nje azisebenzisa emsebenzini lowu. Kuletafula njalo elombala oluhlaza abeke kiyo izinto zakhe.

Lapha kuse secondary owesilisa egqoke iwoverosi elombala oyisibhakabhaka esijiyileyo. Ulungisa insimbi ethile. Kukhanya ubhizi okumangalisayo ugqoke lamaglovisi ezandleni.

Abafundi abaseyunivesithi abafundela ukuba ngomongikazi bebelesifundo soku experimenter izinto ezitshiyeneyo . Wonke umuntu ubegqoke ibhatshi elimhlophe edidizela lapha lalaphayana bencedisana nje.

Ikilasi yabafundi ehlanzekileyo ikhanya ngokungagcwali maphepha phansi ikakhulu laba abephuremari. Kuyabe kulamatafula kanye lezitulo zakhona .Esikhathini esinengi abanye bahlala ngabane ngabane.

Abafundi abagqoke amayembe amhlophe bebophe lama "bow-tie" .Abangabafana baphiwe umsebenzi wokuthi bayenze ngamaqembu ngama qembu.

Kulezinsuku ama course ayenziwayo awasela kuthi ungowesilisa kumbe ungowesifazana uyathola abesilisa befundela ukuluka bekwenze kuhle okudlula labo abesifazana ngakho kuyagqugquzelwa ukuthi abantu bazijwayeze ukwenza imisebenzi yezandla inkalakatha yikuncediseka empilweni ukuthi uthole ama senti.

Abafundi abesecondary abafunda isifundo sokunusela basesifundweni namuhla esokwenza ngezandla bagqoke amawovalosi alombala oyisibhakabhaka futhi ezandleni lapha basebefaka amaglovisi abomvu

Abafundi ekilasini bayenzwe baba ngamaqembu amabili, abanye bahlezi esandleni sokudla kuthi abanye njalo bahlezi esandleni senxele, bakhona abaxoxisana ngakho bayabe betshintshana ukusukuma.

Abafundi ababili bahlezi lapha ezitulweni. Bakhanya munye ngamunye wenza umsebenzi wakhe esebenzisa ikhompuyutha leyi. Kulezinsuku ithekhinoloji isihamba phambili.

Abafundi namuhla bayenza ipractical yesifundo sokutshisela benusela izinsimbi. Balayinile bonke bathwele izipanela. Kuthi ngokokugqoka wonke umuntu ugqoke iwovolosi .Ekhanda lapha ulehelmet . Ngaphandle kuka dade oyedwa okhanya egqoke impahla zakhe nje.

Imigwaqo yemadolobheni ipendapendiwe njalo uyathola kubhaliwe amabhakane. Lokhu kuyabe kusenzela ukuncedisa abantu abahamba ngenyawo, okugoqela abantwana besikolo ukuze benelise ukucrosa kuhle bengawelanga ezingozini.

Kudala sisakhala besifunda sibhalelwa emabhodini amnyama ngamatshoko kodwa intsha yakulezinsuku isiphucukile, sokulokunye okubizwa kuthiwa ngamawayithi bhodi yikho asebababhalela khona umsebenzi wabo.

Abadlali bebhola labafana sebekulungele ukungena enkundleni bencintisana abezikolo ezithile ezimbili. Esinye sigqoke okubomvu kuthi esinye njalo sigqoke okuluhlaza.

Abafundi ngesikhathi sesifundo sama computer. Bayahamba endlini leyo elama computer, bayeyenzela khona leso sifundo. Akuvunyela ukungena lezikhwama loba usiba lokubhala. Bayabe betyper besebenzisa lawo macomputer.

Abantwana besikolo nxa bephiwa imisebenzi yokwenza, ayisikho ukuthi bayabe behlukunyezwa, kuyinqxenye yokufunda ukuthi kumele benelise ukukilina isikolo sabo. Lokhu kuzabafundisa ukuthi umuntu kubalulekile ukuhlala endaweni ehlanzekileyo.

Abantwana besikolo sebesiya ngena esikolo. Iskhathi sabo sesizatshaya. Yikho bonke bebukeka sebetshitsha okumangalisayo. Wonke umuntu ohamba lapha uthwele isikhwama esile ngwalo phakathi. Ngoba kuyiwa fundwa kubhalwa.

Kusesikolo sesekondari lapha. Kuhle okumangalisayo. Izakhiwo zakhona zisasezintsha. Kulamaluba ahlanyeliweyo aqunywaqunyiweyo ebhala amabala. Kuthi phezulu lapha amazenge afuleleyo aphendiwe ngombala oyimaruni.

Omnumzana ababili bavakatshele iworkshop yabafundi, lapho ababazela khona. Babaze ama bench amahle okumangalisayo, bona besasengabafundi abenza iform yesibili.

Abafundi nxa besezikolo zemabhodingi bayabe belala emibhedeni ebambeneyo ukuthi ikwanisa ukulala abantu ababili. Omunye uyabe elala phansi omunye elala kulowo ophezulu.

Kulezi insuku ithekhinoloji isiphucukise umphakathi ngendlela emangalisayo. Abafundi sebeyenelisa ukuthi ngesikhathi sesifundo bangabhali emabhukwin kodwa bebebecofoza lokho okungamacompuyutha.

ligedi lapho okungenwa khona nxa usiya esikolo se Sumba Secondary kubhaliwe nje okulibhakane okude okucakileyo okuchasisa ukuthi abantu bayamukelwa lapha kulesi isikolo

Lesi yisakhiwo esifundela abantwana base secondary .Silamakilasi amanenginengi ehlukeneyo kuqakathekile ukuthi izikolo zonke zithuthuke kubelezakhiwo ezibavikela kumumo womkhathi ohlukeneyo sekungaba kulizulu kumbe umqando.

Ezikolo akumelanga kuhlale kulo tshani obukhulileyo kumbe izihlahla ezikhulileyo ngoba kuyingozi abafundi benelisa ukuthi bezihambela besebehlangana lezinanakazana ezithile ezithanda ukuhlala etshanini zibalume.

Abafundi sebesiyangena esikolo. Wonke umuntu uthwele isikhwama esilengwalo zakhe. Phela isisusa lapha yikuyafunda bebala Kanye lokubhala.

Abafundi esikhathini esinengi abazali babo bayabhadalela izimota ezibathwala nsukuzonke zibasusa ngekhaya zibahambisa esikolo. Ngakho nxa sebetshayisa okwabo yikuthwala izikhwama baqonde ezimoteni lezi.

Kusesikolo abafundi bazimele okutshengisa ukuthi yisikhathi sekhefu isikhathi sokuphumuza ingqondo bagqoke iziketi labhugwe ayikhakhi kuthi phezulu ngapha amayembe alombala omhlophe

Esikhathini esinengi ungafika esikolo akwandanga ukuthi wehluleke ukubona ibhakane nje elilezixwayiso ezihluka hlukeneyo mayelana ngezifundo ezitholakala kulesi sikolo.

Lapha kusesikolo esifunda abafundi bezinga eliphezulu kulesakhiwo esilezitina ezibomvu kuthi emnyango kulungiswe ngezinsimbi nje ezicakileyo ezimhlophe

Laphakusesikolo secondary Kuledakhiwo esakhiwe ngezitina ezingaplastwanga kwasokuhamba kusiba lezinsimbi ezilombala oluhlaza eziyizo ezijeke uphahla lolu.

Ensukwin zanamuhla zinengi izifundo ezenzakalayo ezinye zangikhona zitholakala ngendlela yookwenza imidlalo ehlukeneyo Ngakho abafundi bagqoke imphala zokudlala umdlalo webhola lezandlaa wezandla

Indawo okugcinwa khona amabhuku kubizwa kuthiwa kuselibrary. Lapho kuyabe kulengwalo zezifundo ezihlukeneyo, njalo esikhathini esinengi bayabe benamathisela iphepha elibhalwe leso sifundo, ukuthi nxa umuntu efuna ukuyadinga okuthile uhle aqonde endaweni eqondileyo.

Emdulwini wabafundi kubhaliwe umsebenzi ohluka hlukeneyo kulowenombolo kuphinde kubekhona njalo owesifundo sesikhiwa kubhalwe ngama chalk alembala embili emhlophe kanye leyisibhakabhaka.

Abantwana besikolo bangahamba beyehlala esikolo lapho okuthiwa kusemabhodingi khona bayabe bephiwe indawo zokulala ezihlahla yonke into yabo kuthi ngesikhathi sekhefa bayahamba endlini yokudlela lapho okuphekwa khona ukudla

Ababalisi nxa befundisa abantwana besikolo .Umsebenzi wabo bawubhala emdulini uyabe umnyama ezikhathini ezinengi .Itshoko abayisebenzisayo iyabe ingeyombala omhlophe.

Isikolo esihle esakhiwe ngendlela yaso sodwa sipendiw safakwa okunye okungani ngama sefa sefa ku khorido, kulefleg yelizwe le Rwanda iyakhelwe yapendelwa ngaphansi ngombala , oluhlaza, olithanga kanye loyisi bhakabhaka

Kuba lamalanga lapho ikilasi yinye ngayinye ezikolo zesecondary eyabe iphiwa ingwalo zoku ncedisa ekilasini ngakho ziyabe zibekiwe phezu kwetafula kubuya labo abakhethiweyo bezothatha benika ikilasi yinye ngayinye.

Esikolo sinye ngasinye kuyaba khona abafundi abakhethwayo ababizwa ngokuthi ngama prefect laba bayabe beyibo abakhokhela abantwana besikolo bonke labo bengabantwana besikolo bebancedisa ukwenza izinto eziqondileyo kumele babe yisibonelo esihle.

Abantwana besikolo bayahamba emgwaqweni opheviweyo, eceleni kulotshani nje obuluhlaza obumilamilileyo okutshengisa ukuthi yisikhathi sezulu. Kulesihlahla esisodwa lendlu nje efulelwe ngombala owesibhakabhaka.

Ikhombi elombala omhlophe eyesikolo iyabe isebenza ukuthwala umphathi sikolo ababalisi labanye nje jikelele nxa behambela izinto zesikolo lesi.

kusekilasini lapha abafundi bahleli phansi emabhentshini abafundi bagqoke ama uniform alombala omhlophe kanye loluhlaza bakhona ababili abesilisa abamileyo abakhanya beyibo ababalisi babo

Ibhakane elimhlophe elibhalwe ngamabala amnyama litshengisele ukuthi liyancedisa lapha esikolo abantwana abangamankazana linika isixwayiso sokuthi ababuye ngobunengi.

Abantwana besikolo nxa sebeza bhala uform 4 bayabe sebevakatshelwa kakhulu ngabantu abasebenza endaweni ezitshiyeneyo abantu laba bayabebezoxoxisana labo bebakhuthaza ukubana befunde baqeqeshe ukuze bejoiner imisebenzi etshiyeneyo

Abantwana besikolo amalanga wonke ngolwesine kuyathiwa umuntu munye ngamunye abuye lemphahla zokugqoka ukuze kuyiwe emidlalweni etshiyeneyo bona ubathola beqholoza bebuya benjalo ngamaunirform kodwa enyaweni ubathole begqoke amapatapata besebefika bajampe nje enkundleni zokudlalela.

Umfundi ogqoke iyembe yesikolo emhlophe esandleni lapha ufake okuli bhengili okulombala oyisibhakabhaka uhlezi nje esitulweni ubamba bamba amalembu akhe awathungayo ngoba kulomtshina lapha phambi kwakhe.

Abantwana besikolo basemidlalweni kuyancintiswana ngokwehlukeneyo. Abanye bagqoke amabhulugwe alokumnyama okuhlangene lokulithanga. Abanye bagqoke izigqoko zabo nje.

Abafundi bangafika eyunivesithi bayaphiwa indlu yokulala eyabe ilombheda. Kwesinye isikhathi bayafaka itafula yokuthi enelise ukubhalela phezulu. Kodwa lokhu osekusekwenzakala kuyingozi ukufaka ilephuthophu phezulu endawo yokhu -ayinela.

Umduli wendlu yomfundi ,lapha upende ngombala oyisibhakabhaka ,kuthi isivalo sakhona silombala oyimpunga .Emdulwini ulengise impahla zakhe. Ngemva kwesivalo kuletafula kanye lesitulo sokubhalela.

Abafundi abangabafana bamile lapha ekilasini. Kukhona abakubukisayo okungumtshina. Balesethekeli esigqoke ibhatshi elile flag yelizwe lase Rwanda.

Endlini yomfundi ose University kuletafula eliyilo alisebenzisa nxa esebhala imisebenzi yakhe. Leli tafula uyabe efaka kilo ingwalo zakhe ngesikhathi ebhala kumbe ilaptop yakhe nxa esenza umsebenzi othile. Phezulu kulezigubhu ezintathu.

Kuse University lapha esikolo esiyakhwe kuhle okumangalisayo. Kulamaluba aqunyaqunyiweyo aceciswa. Kulezihlahla njalo eceleni nje ezikhulileyo ezinde.

Kusekilasini lapha abafundi abezinga eliphezulu abase Yunivesithi bahlezi banengi okumangalisayo. Lowolalowo ugqoke impahla zakhe ozithandayo ezilombala oyehlukeneyo.

Ema university kanye lase makolitshini wonke jikelele ikhona indawo ebizwa ngokuthi kuse hall , lapho abafundi bayabe bafundela khona isifundo esigoqela umuntu wonke kulezitulo ezihlala khonapho ezingaphumiyo.

Kusendlini yomfundi lapha owe university. Kulombheda nje eceleni .Kuthi njalo kwelinye icele kuletafula lezitulo ezimbili . Kukhanya abafundi abahlala endlini leyi babili.

Isakhiwo se unirversity sihle okumangalisayo ngaphandle siyakhiwe kwafakwa i shade eyamazenge eyokuthi lapho umuntu efuna ukuziphumulela ebala ingwalo zakhe uyahlala ngaphansi sipendiwe ngombala umbala olulaza

Lapha kuse yunivesithi. Kufanekiswe ibhakane lokuthi izifundo ezitholakala lapha ngezokuba ngudokotela, kumbe ukusebenza ekhemisi. Likucacisile lokhu lelibhakane elilombala oyisibhakabhaka kanye lokumhlophe.

Amayunivesiti amanengi ahlala ehlanzekile eyinye indlela emangilisayo. Lokhu kuyenzakala ngoba abafundi abafunda lapha ngasebekhulile asebesenelisa ukuthi umuntu angadla uthatha iphepha alilahlele ebhimu.

Isikolo seyunivesithi siyakhiwe kuhle saceciswa ngamaluba aluhlaza, asekhiphe okulithanga. Sipendwe ngombala olulaza, kulezitulo zokuthi uyahlala emthunzini uzibalela.

Umzawami oqale izifundo eyunivesithi kulomnyaka oqalileyo. Ubuye ekhathazekile kakhulu esithi isikolo sabo sisegangeni elinye elimangalisayo, elilezihlahla ezinde eziminyeneyo.

Lapha kuseholu yeuniversity ethile elizweni laseRwanda. Izitulo zakhona zibomvu. Kuthi phambili kucecisiwe okumangalisayo; okutshengisa ukuthi leli ilanga ayisilo elifana lawo wonke amalanga ajwayelekileyo.

Endlini yomfundi eletafula lapho afaka khona izinto zakhe ezithile. Kulezigubhu ezimhlophe ezokufakela amanzi, kubekhona ibhokisi elibomvu akhanya aphosele phakathi ingwalo zakhe. Kubekhona njalo inkomitsho lezinye izigubhu ezincinyane ezokuthwalisa amanzi esiya ezifundweni.

Ihall lapho okufundela khona abafundi baseyunivesithi. Kulezitulo ezilombala obomvu. Izitulo lezi zibekwe ngeyinye indlela. Ziqala ziphansi kuye kusiya zilokhu ziqansa.

Lapha kusendlini yomfundi. Kulombheda oyendlaliweyo kwaba lomqamelo. Kwasokufakwa isikhwama esikhudlwanyana esokuthwala impahla. Kuthi eceleni kulesikhwama selephuthophu. Kulengisiwe okunye okuyisefa okumhlophe okuthile okokuvikela imiyani.

Ekufundeni kwase Yunivesithi akukhetheli ukuthi ungaba ungakanani ngoba kuyabe kungabantu asebevele bafunda phambilini bengababalisi abanye abanye beyenza nje okuthile sebefuna ukuzi qeqetshisa besiya phambili.

Ehofisini kambalisi wethu ofundisa isifundo se psychology kuhlezi kulamabhuku amanenginengi ahlukeneyo awokuthi ungahamba usiyabuza mayelana lesifundo uyakuhlubela akuncedise ngapha libala lisebenzisa amabhuku lawa.

Lapha libhakane eliyenziwe ngeyinye indlela elethekhinoloji phakathi. Kwabhalwa amabala aba lamalayithi ayabe ekhanya ebusuku kodwa ebhalile okuthile. Yiyunivesithi etholakala elizweni laseRwanda.

Abafundi nxa sebezabhala imihloliso ubathola sebengamaqembu ngabane ngabahlanu behlanganele ukuthi bancedisane kwezinye izinto zesifundo ezihlukeneyo

Lapha kusesikolo seyunivesithi egedini isikhathi esinengi amayunivesi amanengi kuyabe kelendlu ehlala ubaba ongumawobho uyabe elinda ethatha imininingwane yabantu bonke abangena lapha esikolo ukwenzela ukuthi kuvikelwe izigebengu ezingabuya zizohlasela.

Nxa kuyizifundo eUniversity kuyakhethwa abanye abafundi abayabe behamba phambili besiyapresenter bechasichasisa okunye nje okuhlukeneyo ukuze isifundo sizwisiseke.

Kusendlini yomfundi osezingeni lase university phela bayaphiwa amakhabothi okufaka impahla zabo kanye lombheda wokulala okwabi ababuya lokho yisikhwama nje lempahlanyana zabo zokugqoka

Impilo yasemayunivesithi kwesinye isikhathi iyaba angani ibanzinyana uthola ungelandawo yokuchaya impahla ngenxa yokuthi ecingweni kuyabe sokugwele kumbe endaweni ,lapho ochaya khona usesaba ukuthi kuzantshontshwa.